Uuna aanafalama taya tekele ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha yalekwa puumeno nohapu ningwa uumbululu wu ukilila pekota lyokameno hoka, opo ka vule okutekelwa omeya, opo kaaga hepe ano taga kwatwa nawa.